Diɛma shee m-bɔŋɔ bipuɣin' bila ŋun za tuuli maa yela sitir' ʒɛhi loori n-zaya ŋɔ ka di geeti yee yooi ka paɣ'sara ayi m-baɣi di dundoli maa doo n-za nyaaga ha ŋɔ samboodi maa gbuni.

Ashibitini m-bɔŋɔ doo ŋɔ maa nyɛla ŋun zaŋ binshɛɣu n-tiri do so ŋun be nuu zaa polo ŋɔ ka bɛ zaa nyɛ ban niŋ noosi maskinima labtopu m-bɔŋɔ.

teeku shee m-bɔŋɔ ka bi' puɣinsi ni dabba n-doya shɛba be kom maa ni n-suri maa bɛ luɣili ni ha yiya m-bala ni tihi shɛba ʒi duli la ka leei sɔ sitir' suma.

Kuligini m boŋɔ moɣani niɣi ni wobri n nyuri kom ka loori za duli maa ka niriba ayi ʒi di puuni noonbihi gba zaa n tam kpeŋɔ n nyuri kom ŋɔ.

Loori m boŋɔ ka bia ʒɛ m baɣali ka dab'sheba tabi loori maa zuɣu loori maa pentila penta zaɣa dozim ka niriba tam di zuɣusaa ka gbibi gaɣa bɛ so yela gɔɣa ʒee.

Dabba ayi ni paɣa n za duu puuni ka santa teebuli biɛ bɛ tooni paɣa maa tooni maaki m boŋɔ doo maa gbibi la maaki o noli zuɣu o nuzaa ka o zaŋ gbibi li ka ŋun balaaa sabira.

Kom ni m boŋɔ ni ŋarima tuuli ŋarim maa nyɛla niriba ka ŋarim nima maa ni duri bee yiya n za duli maa kom maa gba ni so so ka dinni ŋarim kuma m bala.

Bihi n zi kom ahɛɛ ni gbaŋ bihi gbaŋ bihi maa nyɛla zaɣi ko n koba dini bala la nyɛla zaɣi vakahali ka si diba ayi nyɛ zaɣi zɛhi kuɣa ni kabi ziya mori gba n bɛ bi tooni maa.

laibiri puuni n bɔŋɔ teebuli n ʒɛya ŋɔ labtoopu n tam dizuɣu maa ni kamɛra buku gba n bɔŋɔ dini n shɛbi shɛbi sheels maa ni maa

Zahimbu shee n bɔŋɔ nɛsi paɣa maa nyɛla ŋuni zahimdi o paɣa taba bini zaya maa bi nyɛla bini niŋ noose maɣisi nima doo mbɛ nɛsi paɣa maa yɛanga maa ka lɛbigi o yɛanga m .biri na nɛsi paɣa maa pili la zupiligu